Tsakitsaky anisany dia tena matsiro indrindra izay hitantsika eny amoron-dalana any amin'ny toeram-pivarotana lehibe, any amin'ny hôtely fisakafoanana ; izay manomboka amin'ny dimanjato ariary ka hatramin'ny efatra arivo ariary.

Tsakitsaky maro isan-karazany izay hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Ody vavony natao ho an'ny olon-dehibe indrindra fa ho an'ny zazakely fa ihany koa ho an'ny antonontonony. Matsiro izy ireto. Mino aho fa efa nanandrana tamin'ireo ianao.